behremi jangeih kai, haleh yii nyewgeih tokk .

Lii ay botalisangara yun ransale ci maraaje defar ko bem refaet ngi nekk ci kaw bennn dina ni tego si suufay bu telli sangara fason fason nakk.